nam7u adde nayti zeretha saanera kushen oykkidi zerishe beettetes ha nam7u addeti zeriza bessaykka daroppe lo7iza gade geetetti erettes

Maaran toketida huuteti issi heeran beettishin hamaaran toketida puteti daroppe lo7idi ayfen yuuyettes ayfen yuuyiza puuteti pacha gaden toketida

issi heeran daro putetinne mitha ayfetinne doozati toketida ha doozati uutha muuze santhenne daro aduqe ekkiza mitha qommo geetettetes

issi kaamey doozata giddo gelidi ale pistees ha pistizo dhaleykka iita hargeti doozata bochonta mala daroppe maaddees

Ha misilean Badalay maran woyko sitan osetidi marilishe betese ha Badalaykka ba marilyira colu colidinne Daro lo'iza Misile gididi betese

daroppe lo7iza puuteti cilili beettizayta teknoloje giza makinay haaththa ushshees hamakinaykka zo7o hamakinaskka zo7o qalamey dees hamainay

issi asi saane giddon fuute tukidi hafutiyaka ha fiyuteyaska ducasora biitta gujjidis ha biitta gujjiiyanne haaththa ekkida fuute lo7izaaro dhale bollara ushshees

Tophiya kawoy guye baggara bandira woththidi beettees ba miyerakka daro kaththata kuntalera issi bolla bolla woththidi beetes tophiya bandiraykka cililo galalo zo'o masatidi beettees ha masatizaytikka daroppe tophiya kawoy lo'izayssanne malaliyayssa bessees.

Issi asi banbare giza ayfa ayfe maki makidi hara miishshan qolishshe dees. Ha banbareykka zo'o malatidi beetees. Ha asika ba kushshen shishi oykides.

Nam'u addeti daacho oykidi tukke giza ayfa ayfe maxishe de'etees ha tukke giza ayfa ayfey daroppe lo'izanne zo'o qalame oykidayssa bessees.

Issi addey kushe pidi histid sinththan eqqides addezappe guye bagara daro asatika issi bessan shiqida izetappe heniraka daro cillili ekkiza worati deetes.

Daro puteta issi heran hedzu madadan wothida ha hedzu madadan dizati darope lo'izaytanne aduqi aduqi betizayta

Issi herani tuke jabbanara pentes.ha pentizayitappe issiniya qoletawus.hankoyit tama bolla uttida gidishshin izeta matara bashennikka shayetes.

issi bessan wode matha kooththeti mithafe oosettidayti deettes ha matha kooththetas miye miyera mith gidish bollara qorqoro dees

Issi aayya uutha qanxxashe ha shuncha giddon ay qommo xeellashe dawus. Ha aayyakka uutha qanxiza woykko lo7ethizay malalees.

asati puute maaran maaran tokkidi ha fuuteta bolla iraynne away shocenna mala buurata wothetes ha woththizayti iraynne awa iza naagees

issi addey ayfesora pachi ekkizay koote may7idi kushe issi bolla woththidi eqqides ta addezaska guye baggara cirili ekkiza doozati deettes

muuze giza ayfa ayfey dees muuze giza ayfa ayfe issi naay nam7u banche oykkidi issi bolla woththes izappe guye baggarakka harati ekki ekki shiishshi yeettes

Issi aaway daro asatappe sinthan eqqides ha aawaykka koote bollara may'idi shuraabe garsara wothtidi oppiya huphe bolla wothidi dees

Issi aaway bulla koote may'di issi banche muuze matan eqqides ha banche muuzeykka daroppe lo'iza cililo qalamekka diza masatees

Nam'u macati issi matan uttida ha nam'u macatikka ciishshata matan uttida ha ciishshatikka daroppe haythera cul'idinne lo'osona

issi addey unka unkota oykkidi cilli beettiza bessan eqqides ha addeyka shuraabe may7di miicanada gi eqqides ha iza kushen diza unka unkotikka lo7osona

Issi heeran dari issi zirethi ayfa ayfey de7ees ha ayfa ayfe qommoy paapaya geetettes ha paapaya giza ayfa ayfeykka daroppe issi issoy kaxidi beettes

gembo giza katha ayfey dari daridi beettes ha gembo giza katha ayfeza giddon haakki eqqidi kaamey eqqides zo7o kaamey eqqides

issi bessan daroppe lo'iza katha ayfey dees ha katha ayfey qorxanne tiya geetettidi erettes ha katha ayfey maxos matizay qoncees

issi aaway sinthan eqqidi zo7o shunkurte giza onka7unkota bayzees ha onka7unkotikka dooza geetetti eretettes izappe guye baggara haratikka beyssa beyssa oykkida

Karetha boyna giza katha duca qommoy daroppe lo'idinne olqo wolqidi doli beettees ha ciishshaynne hakaretha boyey daroppe lo'ees.

happaya giza kaxonta ayfa ayfey dees ha ayfa ayfeykka aduqi ekkidinne ayfey ordidi beettes hayssas haythey woykko boncoy aaho

issi addey karetha koote hashe duuxa may7idi qoobe wothidi haasayishe dees ha izi haasayishin hara asay izas qaala gujjiza miisha oykkidi dees

issi aayya ba goosse goozada ayfe tukke maxashe dawus ha ayfe tukkeykka zo7i zo7idi kaxidi woykko maxettanas matida ayfa ayfe

Issi bessan daroppe ciliidinne lo'idi beettiza ayfa ayfetinne doozati deettes ha doozati xolqizayssanne lo'iza medhoyka dees.

fuuteti maaran maaran toketidi daroppe haytha pachi pachi ekkidayti deettes ta pacha haythera diza puuteti ba fistale giddon xaaxetidi deettes

heedzdzu addeti issi bessan eqqida ha heedzdzu addetappe issoy gede katha bagga simmidi eqqidishin nam7u addeti ha sinthe bagga simmi eqqidi

issi zo'o shunkurto giza doozay maaran maaran toketides ha maaran maaran toketida zo'o shunkurtotaka nam'u nayti ishalisishi deettes

Haysa misilezan muuzey col'u col'idinne daroppe malatidi beetes. Iza garsanka gashe iza yelagati dicosona miyeraka macay kushen miisha oykidi eqides

Ha misilen be'ettizayi shonkoora giza da'ano dozayi be'ettees. Ha da'ano dozayi keehippe mal'iza issanne lo'iza issa qonccidi erettees. Isas giddorakka guutsa toqqu gidda bootha mishshikka be'ettees.

Issi ayiya zo'o kotte mayada kereththa shashe qachada yenjello giza unkka unkka madabaran aththawus ha nam'u madabaratta kunththda hedzdzanththo madabaran qolashekka betawus

issi banch muuzey keehippe ordidinne duge gade gakkanaa ziqqi woykko giidi woykko zeenidi eqqi beettes iza matarakka hara haytheti muuze haytheti beettosona

Ha missilen nam7u attuma nayti haakki haakki eqqidi beettetes ha nam7u attumatas giddorakka kuway de7es ha attuma naytas guye baggarakka kehippe lo7iza uuthati eqqida ha uuthatasika giddora birday dessi.

Hssi addey puutetu giddon toho bolla uttidi puuteta phalqi phalqi xeellees ha puutetikka darri dari miyera miyera beettettes izappe guye baggara daro hara puutetikka deettes.

wora masatiza issa giddon nam7u asati deettes nam7u asatikka issoy maca issoy adde gidishin daachcho giddon zo7o masatiza tuute qommota oykki deettes

aakki beettiza gita worati de'osona ha worata giddon issi issi qorqoro keeththaynne dan'o onka onkoti beettetes guye baggara haakkidi xeellishin zumati nam7u heedzdzuson dizayti beettetes

ha misilen beettizay badala uutha tukkenne hara hara hoote qommoti beettettes izetikka daroppe lo7iza col7ucol7idi malalidi beettettes ha izetikka dan7o doozata geetettidi erete

Daro asati issi bessan maran maran osseththiddo biththa giddon zereththa zerishshen bettetes ha zeridda asati mac'atanna addeti de'ettes.

Oyddu maccati issippe gididi miththa hayththeta xunqqetees. Ha maccatape issi macciya sinthara dizaara xoqqu gada dawus. Ha heedzdzatikka ziqqi gidi deetees.

Issi gosha heran namu borathi issippe issippe gedi waxxetidi detesi ha waxxetidi dizayitappe sinta bagare diza borati issinozi kareti issinozi zo' boroqo gidi erettides.

Daro asat issi heran shiiqid issippe othuwa oothetes, ha othiza asatika boye Mitha denthetes, ha boye mithayka daroppe adusiya.

Issi nay hasheso carqqa woothidi wolqama isdi banche muuze tookidi bees. Ha tookidi bizay na'ay otoreti diccidaysa.

Hedzu adeti detese ha dedzhu adetappe issi adey zeretha zerese ha nam'u asati miyera detese ha hedzu asatape nam'ati qofe wothida

nam7u macati issi daachcho giddon ayfe tukke maxida ha ayfe tukkeykka daroppe lo7iza masadees ha nam7u macatappe issi noya ba huphe bolla goosse qachadus

issi aayya adussa maata ba'ada ufayetashenne miicashe hamutawus izippe guye baggarakka guuthu dhoqu dhoqu giidi ekkida zumati deettes

Issi asati issi bootan shiiqidi olla bookketes. Ha olla bookkiza asatappe guye baggara diza aaway cililo qoope woththides. Izappe sintha baggara diza na7ay mitha oyqqidi eqqides.

Daro asi issi bessan dees. ha daro asatappe aayo, naa,aaway deettes ha diza asatikka doozata ishalisettes. ha ishalishiza doozatikka uutha,badalanne hara harata

issi maca naya qoofe guye zaara wothada dunguza qoodhera yeggada sure gixada fuute biitta ushshawus ha fuute biitta ushshiza nayippe guye baggara daro asti deettes

Issi aayya cilili cilili ekkiza bessan hokkada may7o may7ada ba goosse qaccada de7awus ha aayyakka madabara kushen oyqqadus.

issi addey xurqafe oykkidi boora waaxi goyees ha waaxi goyiza booratappe issinozi karethanne booththa wala gidishin issinozi zo7o

Daro asati ooso ooththana giidi oosoa miisha oyqqidi wurikka kezida ha oyqqida asatikka ba kushen kushen issi puute puute shiishi oykkidi deettes.

Oyddu macati unka'unqota haythe xunqishe beettetes haoyddu macatappe issi noya dhoqu gaada xeellashe beettawus haoyddu macatappe guye baggaranne sinthe baggara badalay beettees.

Zo,o shunkurte giza ayfa ayfey ba maaran toketidi daroppe cilili beettes ha cilili beettizaytappe nam,u adde nayti maata koxetes.

Ha misilezan muze giza ayipa ayipey qommoy betes ha muzeta matanika muze othida asati dari eqi betes izata matanika kethape kezidi adey penigen woyiko wula bolla eqis

Na'ay Bora goyishe betes na'ayka kote mayidi sure gixidi nam'u boratan gade goyes nam'u boratape issoy issi bagara karetha Sinthasora Botha gidishin issi boray zo'o Bora gidi betes

issi naay waaxa boora waaxidi go7ees ha booratikka nam7a ha boorati issinozi zo7o issinozi karetha hayssa addezi issito bolla ekkidi koote maydi dees

Puuteta tokkanaska olla bookkidi demba gadeyan giigissida. Ha demba gadetaka maaran maaran olla bookkidi puuteta tokkana hanoosona.

Daro asati puute tokkishe beettetes sintha baggarakka issi aaway galallo kooteya may7di booththa qoofe woththidi sure gixidi ba sinthan lo7iza abeba oyqidi dees miiye baggarakka harati de7osona

ha misilin nam7u waaxa booray beettes heedzdzu keeththey de7ees issi aaya de7awus ha heedzdzu keeththetikka daroppe lo7ettes nam7u waaxa booratata tikka de7etes izata giddofe issoy karecth issoy gooththu gididi beetes

Issi aaway nam'u boora waaxi bi gade goyees ha booratikka issoy karetha waaranka gishin issoy karetha gididay erettes ha gadetikka dembati ekkeettes.

ichachu boorati de7ettes. ichachu booratappe nam"u waaxay nam"as nam"as gididi waaxettidi goyeettes. ha nam"u nam"u waaxatappe issoy sinthe baggara dizay kareth issi baggara dizay zo"otidi sinthe baggara bootti ekkees.

issi heeran aaya daara eqqadus ha aayey sinthe baggarakka paapaya giza ayfa ayfey keehippe ordidinne daro issi bolla shiiqi shiiqe oykkettidayti beettettes

issi aaway xorqafe kushen oykkidi nam7u boorata goyishe dees izikka aaway may7day bullati ekkizayssa gidishin booratikka bulla woykko booththafe guutho harati ekkiza nam7u boora geetet erettietes

Daro asati akaafa bolla yeddidi ubbaykka eqqida ha asatikka keehi cora guye baggarakka mithay daroppe eqqidi beettees izitikka daroto beettizayti adde.

Ha misilen beettizay asati gaashe maaran uttidi cakkishe beettetes ha cakida gaashekka guye baggan aaththidi issi bolla wothettes sintharakka gaashe daroppe booxi ekkidi malalishe beettes

Issi besan goyetida gadey Des ha goyetida gadeyippe sinthasora kammey eqqides hame PPE guye bagara daro woratinne kethati dettes.

Issi gosha besan hezhzhu kameti goyishe dettes. Ha hezhehu kameta matnika asati eqida izetappe hani bagaraka issoy barka eqides.

Gade goyiza kamey gadeza goyishe betes ha kamesika guye bagara nam'u sohara marashay de'es ha goyetiza gadeka darope xurati ekes.

Issi besan gosha kaamey eqides, ha gosha kaamey eqidaysika maran marani Desi, ha kamesi guye bagaraka gitati ekiza goomayi Desi.

Nami'u goshsha kaameti eqqidi deettes. Ha nami'u goshsha kaametaskka bolla baggara medhoy zo'o gidishin izetappe guye baggara daro cilila maatati deettes.

issi bessan goshsha kaamey goyishe dees ha goshsha kaamekka qaathizo aaway cililo qoobe woththides ha kaame qalameykka cililo malees

heedzdzu goshsha kaameti gade goyishe deettes ha goshsha kaametikka ba bolla ba qalame qalame tiyida ha izetaska issi goshsha asay asay dees

Issi heeran katha ayfe zeranas woykko tokkanas kaamey gade giigissees. Ha giigissizo gadeykka keehippe denbatti ekkees.

issi macaya zo7o kaame giddon gelada laaggawus halaggiza macayakka huphe guye bagga qachidaaro

goshsha kaamey issi bessan eqqidi zo7o qalameranne karetha goommay dizatha bessees ha kaameska guye baggara daro mithati beettetes

Daro goshsha kaameti issi heeran eqqida ha izeti eqqida heeraykka cilili cilili ekkees izetappe guye baggara daro shuchchafe wositida keeththatinne worati deettes.

zo7o goshsha kaamey issi bessan eqqidis ha issi bessan eqqida kaameppe guye baggara daro woratinne adussa adussa mithati deettes ha mithatappe sinthe baggara so makinay eqqidis

daro asati sintha baggara eqqidi qoobe wothidi deettes ha daro asatappe issina maca ha asatappe guye baggarakka kaamey eqqidi dees

issi kaamey gaashe giza katha ayfe cakishenne shiishshishe beettees ha gaashe ayfeykka daroppe lo7idi maaran maaran toketidi dees

issi addey wode maashine gizayssa wolqa daro moontayssa oykkidi dees ha addezappe guye baggarakka maata keeththey dees

issi zo7o kaamey sinthan eqqides izappe guye baggara daro zo7o kaameti wora giddon malali malali eqqida ha worayka guuthu yayyi yayyi ekkees.

Badala giza ayfa ayfey boro daash ekkiza katha ayfe a katha ayfeykka cililidinne lo7i lo7i beettes issi naykka haaththe ushshees.

issi bessan daro goshsha kaameti eqqida ha eqqidayssa matan daro ciishshati cilili cilili pudhi pudhi ekkidi bettete ha kametappe guye baggara shuchchappe oosettida keeththe daroppe lo7izay dees

issi goshsha kaamey so umatan eqqides ha sohoykka daroppe lo7izayssa gididinne shuchchappe oosettides ha kaamessinne ha sohos sintha baggara mith dees

Issi goshsha kaamey biitta guyishe dees ha goshsha kaamey cililo gidishin issi mithiya haakka eqqada izappe beettawus.

Demba gaden gosha kamey gade goyishe Des ha kames guye bagaraka darid woykko akid diza demba gaden Des he gadezka gadeza gidon diza mithat cilil betosona.

Hedzu gosha kameti detese ha hedzu gosha kametape guye bagara cililo darope lo'iza mithati deteseha mithatape sintha bagaraka aki ekiza kethay dese

Gade goyiza makinay eqqidi beettes iza matanka maatay cilili cilili ekkizayti deettes guye baggaraka salo haakkidi beettes ha gade goyiza makinas bolla baggara celilidi maata mali ekkees

Daro asati kaame giddo aaththidi eqqin ha kaamekka laaggizay issi shufeere geetettidi erettes ha izatas miyerakka daroppe lo7iza worati deettes.

addey nam7u kushen oykkidi booran gade goyees ha addeyka zo7o shurabe may7idi bollati ekkiza qonxa gixidi tohora gade goyees izi goyiza booratikka issoy boote ekkizassanne issoy zo7oti ekkees

Gade goyiza makinay zo'o biratappe ooththettizayti karetha goommara dizay beettes ha gade goyiza makinaykkska ichachu maarashay deees izappe guye baggarakka col'u col'za mitha qommoti beettettes.

Oydu asati issu bessan eqqida ha oydu asatappe nam'ati mac'a nam'ati adde ha nam'u mac'atuppe issoy ayo c'ala gidada eretawus.

Nam''u asati issi bessan eqidi dishin issoy kaththa shishi shishi eki ehin issoy Hagan woththa Hagan woththa gidi yottes ha yotizo adeykka qobe woththidi des.

Na'mu asati hamutishe detees ha na'mu asatuppe isinoza ade isiniya mac'a izatas guye bagaraka daro badabaran siketiza katati detees

Issi demba giyo giddon mitha garsan daro ayfa ayfeta shiishshidi bayzishenne shammishe bettetes ha daro ayfa ayfeti loome muuze mangonne hara harata

issi kaame giddon ushay buskutenne shaye maxiney dees ha kaameska guye baggara cillili ekkiza puutey eqqidi dees

Issi qeeri naay iita sawo saketidi dees hasaketidayssaka suutha siile xeellanas asati kushe bolla mizaane qachida ha yelay yelida asaykka huphe bolla kushe woththidi dees.

nam'u maca nayti issi matan uttidi buddenna ba kushen ba saanen oykkidi uttida izatappe guye baggarakka kaamey beettees ha kaameykka booththa qalame

oyddanne oyddappe dariza asati issi bessan shiiqidi oosoa ooththetes ha ooththiza asati nam7ay katha huphe bolla tookkida hankoti issi bolla bolla woththettes

Nam'u asati henira hanira giidi eqqida ha henira hanira giidi eqqida asatappe issiya maca issoy adde gidishin macaya booththa shurawe may'ada karetha sure gixadus hanaykka.

Nam7u macatinne nam7u addeti issi heeran deettes ha asati qoodan oydda ha oydatappe heedzdzoyka duuna bolla charqa woththida issoyka karetha carqa woththides.

Issi kaame giddon cililo tuchchan tuccetidi kartoone giddon uttida ushshati deettes ha ushshatasppe guye baggarakka buskutey dees ha buskiteppe guye baggara kathay matabararakka dees

Asilen eqqidi beettiza kaamey daroppe adussa ha kaameykka nam7ay issi bolla oykketides ha kaameska go7ay alamis mule katha qommo gizayssa asas gishees

Hssi aaya qeeri naa idimmada laxa naa woykko kuta may7ada beettawus izippe guye baggarakka yanxila oykkidi daro asati beettettes izatappeka issi miiye baggara kathay madabaran ukidayka beettes.

oyddu asati issi suuqe matan eqqidi beettetes ha oyddu asati issinoy maca nam7ay maca issoy adde geetetti erettetes ha nam7u macatappe issoy guye baggara orotoy de'iishin sinthe baggara hara miishi dees

Daroppe lo7izanne cilili ekkiza gembbo giza kaththa ayfa ayfey dees ha gembbo giza kaththa ayfe matankka issi aaway eqqides ha aawayka bootha qoope oykkidi dees.

Daro asat issi botan shiiqid ayfa ayfeta woyko puteta harumishe detes,ha asat issippe harumishin issi na'ay dacho getetizaysa woyshappe osetizaysa tokid yishe Des.

Issi urayyi keththa giddonni shishshidi daro mishshata bayizzishshe de'ess.haa daro mishshatikka dhaaleta ayifa ayiffetanne hara hara mishshata bayizes.

Issi heran daro puteta ba heran heran madadan othidinne puteta tokida ha tokida puteti daro lo'idinne c'ililidi betetes.

gembo giza katha ayfe ayfey daroppe aduqi ekkizayssa gidishin haythayka cilila gides ha cilila haytha oykkida gemboykka adussa adussa mithadan heqqides

Uutha muuzenne tukke geetettiza dan'o unka unkoti issi bessan toketidayssi bessees ha uuththasika haythey pachi pach ekkees muuzeykka guuthu lee'ees.

Issi naay dhaleta suuqe giddon shiishi oyqqidi bayzees ha bayziza naaykka issi bessan uttidi ha simmi xeellees

Issi bessan daroppe lo7iza olqo olqiza badala katha ayfey dees ha badala katha ayfezappe giddora aakki ekkiza ogey dees.

Issi giste giza katha qommoy daroppe aahu biitta bolla oosettidi dees ha biitta bolla diza gistekka daroppe cililidi lo'ees ha giste giddonka maca naya gosse ba huphen qachada ha muttawus.

issi macaya sharbe mayada badala giza ayfaayfetas matan booththa shurabe may7ada eqqadus badalaykka izippe haakkidi beettees

daro asati issi bessan shiiqidi adussa maata qanxishe goykko cakishe deettes ha adussa maatakka issi uray kushen idimmidi zo7o qoofe woththidi zo7o shurabi maydi eqqides

Daroppe lo7iza doozati issi bessan deettes ha doozatikka uutha muuzenne tukke ayfe geetettetes ha doozatappe dari dari beettizay tukke ayfekko.

Issi bessan daro ayfa ayfeti shiiqidi deettes ha ayfaayfeti shiiqidi dizayssa giddon issi aaway maatappe ootettiza qoofe woththidi maxaxe gizasa kushen oyqqides.

issi bessan daroppe lo7iza katha ayfey dees ha katha ayfeykka giste geetettidi erettes ha giste giza katha ayfeykka daroppe lo7idi beettes

Daroppe lo'iza maatay loculocidi beettizay akki ekkida gaden aafu bessan beettees ha maataykka xeellanas ayfes lo'izayssanne daroppe malalizayssa gidees.

Issi bessan lo'iza katha ayfe giste geetettizayssi tiya ekkidi daroppe loculocidinne beettes ha beettiza giste ayfey daro haythey dees

Malido giza katha qomoy darope tiyat ekid daro adusene fashi ekid betes. Iza gidonka guye bagara sino giza maki karey des.

daroppe lo'iza col'ucol'idinne malalidi beettiza dono giza katha qommoy dees ha katha qommotappe giddon daroti booththa gidishin giddon guutha harati ekkiza tudho qommoykka beettes

Issi aayya bukettida katha ayfe shaakanas carko bolla yeddashe beettawus ha aayyakka shaashe bay huphen qachada zo'o shurabe may'a beettawus.

issi aaya hokkada daro miisha woykko katha qommota shiishshawus izippe guye baggara daro worati caa woykko worati beettettes

daro katha qommoti beettettes ha katha qommotikka maxaxa lelehenne hara harati beettetes izita giddonka addey qoobe woththidi kushen maxaxa oykkidi maaran maaran woththishe beettees

Badalay haashshidi daroppe lo'idi cilila woykko oldoqidi be ayfe woykko guza gizayssa kessidi beettees ha badalaykka daroppe lo'ees daroppe lo'idi beettees.

Nam"u asati boye giddon eqqidi beettettes. ta boye giddonka macaynne addey beettettes. macaya silke oyqada addey qoobe woththin boye giddon eqqidi beettettes nam7ayka.

issi aayiya piitha giddon kaaththa qolada izappe iita qorawus. izippe guye baggara waltta giza keeththa qommoyka beettees. izakka karetha shaashe goozada beettawus.

Maaran toketida badala giza katha ayfey beettes ha badala giza katha ayfeykka daroppe lo'idi otoridi dolidi dees izappe guye baggara woraykka lo'i cilili ekkidi dees.

Ha misilen beettizay heedzdzu asati deettes heedzdzu asatappe nam7ay maca issoy adde gidishin heedzdzaykka kushen badala giza katha qoayfe oykkidi eqqidettes.

Asatinee meheti issi besan detes ha asatinee ha meheti issi besan dishin asati eqida meheti ba kathi mishe detes

Daroppe c'ililidinne akki ekiza worati ha woratika guye bagara c'ilili ekkidi aduqi aduqi ekishin sinthe bagaraka qamiza worati de'etes.

Daro asati issi wora giddoora maaran maaran hamutettees ha maaran hamutizaytikka ubbay adde sinththara diza addeykka galal'o koote mayides.

Issi heeran biitara cadetido qorqqoro keththay deesi. Ha biitara cadetida qorqqoro keetharakka bollara qorqqoroy wodhdherenna.

Issi daro loiza wora gidon daro maca nayitinne issi atuma nayi guyera hamutes ha maca nayituppe guyera beza maca nayiti nam'ati issi issa hashe bola kushe wotida.

Issi bessan daro puuteti toketidanne maaran maaran shuchcara oosetida oosoti beettetes. Ha shuchcharanne maarara tokettida puuteti attin guye baggarakka daro katamati beettetes.

issi addezi mitha fuute tukkidi iza garsa biitta shiishshides ha addezikka qoodhen gaammo dongoza qachidi booththa qoobe guye zarsi woththides.

hissi addey puute tokkidi ha fuutiyo ishalisishe beettes ha addeyka booththa shurabe may7di samaye koote qoodhen qachides.

daro asati issi heeran eqqida a daro asatappe heedzdzu asati uutitas giddon eqqida ha heedzdzu asatappe nam7ay adde issina maca

Daro asati issi heeran eqqin sinthara diza addey biradhen malatishe dees malatishe diza addezappe sintha baggara aawa caalati deettes.

daro asati issi bessan deettes ha daro asatappe issi aawa bulla koote mayda aaway puute tokkidi iza garsan biitta shiishshes izappe guye baggarakka haraykka tokkees

Issi addey puute tokkidi apute garsan biitta shiishshees aputi yakka daroppe cilili zaaronne lo7i zaaro gidishin addizappe guye baggara daro mithati deettes.

issi addey puute tokkidi ha puute garsanka biitta shiishshishe dees ha biitta shiishshiizo puuteykka aduqidi aduqidi ekkees izappe guye baggarakka daro asati eqqida

asati haaththey garsera diishin bollara mitha yeggidi woykko zogga gizayssa yeggidi iza bollara hamutetes hamuttizaytappe sinthara dizayssi kezides

issi mithiya demban eqqada beettawus ha mithays anoy issino gidishin hangeynne boncoy dari dari ekkees ha boncoykka cililonne lo7iza medhoy dees

daro asati issi heeran deettes ha daro asatuppe issoy puute tokkidi ha puute garsan biitta shiishshishe dees ta puuteykka aduqi ekkees

Issi aayya adussa mela mitha garsan eqqadus ha aayeyppe guye baggarakka daro worati beettettes ha woratappe sinthe baggarakka katha ayfey beettees

issi addey daro puteta giddon aadhdhi eqqides ha futetikka daroppe lo7izaytanne cilili mal7imal7e ekkizayta addezas ko7eso bollarakka mithati dareti uttida

issi aaway puute tokkidi ha putiyokka lo7athi isha lissees ha fuute tokkiza aawaykka bulla koote may7di dunguza may7o qoodhera qachides

Daro asati issi bessan kezidi beettetes ha daro asatappe issi naay fuute festadera shiishshidi oyqqi beettes izappe heno baggara diza asatikka wora matan deettes

Issi darope lo'iza worati betetes ha woraza gidoraka aspalite ofey dees ha ogetika na'muso hadirisinee ushachi epida oge getetes

Asathi puuthe kushen oykkidi daroppe lo7iza ethi beeththeeththes; ha puuthe oykkida ethikka oyddathi sinththe sinththe bishin issoy nam7u puute puute oykkido; izathappe guye baggara daro cilili beeththiza miththa qommothikka deeththes.

Daro asati issi bessan detes ha daro asatape sintte baggara issi ade hokidi sate kushen oyiqidi akafara puute biththa garssen ushes.

daro asati macaynne addey maata giddon eqqidi beettetes ha aqqidaytinne uttidayti deettes izeta giddon huteta tokkizayti daro hara hara miisha ooththizayti deettes izetikka guye baggara daro miisha hara beetteti

heedzdzu asati beettetes heedzdzu asatappe nam7ay adde issoy maca ha heedzdzu asatikka ubbaykka qoobe woththida ha izatikka eqqida bessay daroppe cilili beettiza lo7o

Daro ayfa ayfeti issi marani be qomon qomoni issi issi besani detesi. Ha ayfa ayfetika santhe , timatime , loome dononne qeyishinkurte getetidi eretetesi.

daro asati giya giddon bayzishenne shamishe beettetes ha daro asati ayfa ayfeta bayzishenne shammishe beettizayssappe guye baggara mithan direttida dirati woykko birdati deettes.

Issi bessan daro ayfo ayfeti issi madan shiiqidi deettes ha daro ayfo ayfetappe nu sunthan beyishin mango muuze paapaya nne abkado geetet deettes.

issi heeran daro ayfa ayfeti ba cu gancugan uttida ha ba cu gan cugan uttida ayfa ayfeti issanthoy haappaya ananase mango lo7omenne muuze geetetti erettetes

Ayfa ayfeti issi heeran shiiqidi deettes ha ayfa ayfeti issi heeran shiiqi doyti issi issinoti be cugan cugan deettes ha cugan cugan diza ayfa ayfeti keehi lo'ettes

issi suyqe giddon daro ayfa ayfeti deettes ha ayfa ayfetappe ba maaran maaran dizayssappe muuzey dees ha muuzeykka daroppe kaxidayssa

daro ciishshati daro ayfa ayfetinne daro cilil ekkiza doozati issi bessan deettes ha doozatas giddonka issi addey cililo shurabe may7di eqqidis

issi bayizo keeththa giddon daro ayfa ayfeti kaqeti uttidi beeteettes ha ayfa ayfetikka muuze loome timatimenne hara harati deettes issi baggarakka phuphuley dees

issi heeran daro asati shiishshidinne ayfa7ayfeta bayzishe beettetes ha daro asati bayziza ayfa ayfetikka kaarote dono timatime santhe geetettetes

issi bessan daro ayfa ayfeti shiiqidi beettettes ha ayfa ayfetikka muuze mango paapayanne ananase geetettidi eretetes

muuze giza ayfa ayfe issi mata shiishshi shiishshi accu gancugan woththida accu gancugan uttida muuzetikka qoodan dari ekkettes ha7ay muuzeya yuushonka daro asati eqqida

daro puteti maran maran tokkettid betetees.haa putetakka issi urayyi haththa ushshishe betees .izzi ushizza putettikka daroppe coli''idd nne col''u col'iddi betetees.izzikka eqiddi ushshe

Issi besan ayfa ayfeti beetosona ha ayfa ayfetika bambare, loome gidishin izape gana bagara asfalte oge masatizayka beetetes.

issi bessan daro ayfa ayfeti shiiqidi deettes ha ayfa ayfetikka muuze papaaya loome mango abukadoonne hara harati deettes

muuzey mangoy zo7o shunkurtoynne hara ayfa ayfe qommoti daridi issi suuqe giddon bettettes ha suuqeykka daro ayfa ayfeta ba giddon shiishshi oykkishe daro ayfa ayfeta shiishshi oyqqides.

zo7o shunkurto geetettiza pootes ducay issi heeran shiiqidi beettes izappe guye baggara timatimeykka be saaxinera uohettidi dees asaxineykka mithafe ootettis

Issi heeran daro ayfa ayfeti deettes ha ayfa ayfetikka santhe timatime dononne kaarote issi baggarakka phuphuley deees

iIsi aaway ciishsha giddon eqqidi beettes ha ciishshaykka daroppe lo'izayssanne ufaysizayssa gididi beettees guye baggarakka hara hara ciishshatinne mithati deettes.

Issi macaya booththa qacce qaccada ciishsha kushen oyqada keeththa giddon eeqadus ha ciishshattikka daro wode loiza phudhoynne addussateththey dees

Issi bessan lo'i cillili ekkiza maatay madadan tooketidesi ha madadan tooketida maataka kaamey issi baggara ishshalisishe desi.

"Wode maththa kootheti sa'a bollappe dhoqqu giidi beetetes ha maththa koothetikka galalo malan ti'etidi dettes ha ezettika payddon dari dari beetetes."

Issi macaya lo'iza puteta shiishada ciisha haytha beyaws Ha ciisha haytha beyiza macati hezha ha hezhatappe issinaya shaashe qacidaro

Issi besan darope lo'iza maran maran osetiza timatime giza katha ayfe des katha ayfeka mitha bola qaphetin e doles.

Issi heeran ciishshay daroppe pudhidinne lo'i lo'i malalidi lociloci beettiza ciishshati deettes. Ha ciishshataskka pudhidi pudhidi ekkiza pudhoti deettes.

issi addey puute tukkidi ha fuutiyo ishalisees ha fuute tokki ishalisiza addeykka gaammo dongoza koodhera yeggides ha izappe guye baggarakka daro asati deettes

Issi macaya daro ciishshata giddon aadhdhada issi zo'o pudho pudhiza ciishsha shiishsha oyqqada uttadus ha maciyakka kareththa qoofe wothadus

nam'u asati deettes ha nam'u asatappe issoy eqqides issoy uttides ha uttida addezas guye baggara daro dhummidi beettiza woray dees ha eqqida addezikka guufe kushen oykkides

issi heeran daroppe lo7iza maththaa kooththe geetettizayti de7ettes ha matha kooththeti wode maththaa kooththe izitikka dari dari eqqida

issi bessan nam7u matha kooththeti deettes ha nam7u matha kooththetappe garse baggara qorqorora birdidi galana baggara mitha birday dees

oyddu asati issi bessan beettettes ha oyddu asatappe issi maceya ciisha be matan shiishshada issi heeran wothadus ha ciishsha issi heeran shiishsha wothidareppe sintho baggara issi aaya ha xeella

daroppe lo7iza muuze giza doozay maaran maaran toketidi beettes ha muuzeppe heno baggara daro lo7iza cililotinne mithati eqqi beettettes

Issi macaya ciishsha shiishsha oykkada hidimmadus ha iza shiishsha oykkida chiishshay galalo podho wudhees izakka sa'a xeellada miicashi dawus.

Daroppe lo'iza badala ayfa ayfe giddon hargey gelonta mala orphile masatiza wode massaray dhale pistishe dees ha dhale fistizo massaray booththa.

issi macaya salo samaye may7ada huphe sharba gaththada daroppe lo7iza ciishshata giddon eqqadus ha ciishatikka pudhidi booththati zo7otinne harahara melhoti bettettes

Ha ciishshati daroppe lo'iza hara medhoy medhoy dizaytadizayti bebessan eqqidi beettettis ha ciishshatikka be eqqidossan daroppe lo'etis izetaska guye baggara nam'u attumaynne macay deeeson

daroppe lo7iza locu locidi beettiza ciishshati deettes ha ciishshatikka zo7o pudho pudhidi daroti beettettes ha ciishshatikka maaran maaran ooththettidi beettettes

daro asati kushen saafa saanetara aykko miisha oykkidi daro macati puuteta gaden laallishe beettettes ha asatikka maca adde giidi shaaketetes

Daro asati shiiqi eqqidi issife zoretosona ha zoretizaytikkabe miiyera gade goshsha makina woththidosona hano ushacha baggarakka mithay eqqidi beettes.

heedzdzu asati beettettes heedzdzu asatikka issoy hollappe biitta kaach kiyachi kessees issoy puute yeggees issoyka osha woykko gibade gibaade giza miisha gujjees

daroppe lo7iza puutetinne ciishshati beettetes ha ciishshati col7idi ba pudhozara zo7onne hara hara booththati daridi beettettes

Issi miisha giddon daro lo'iza puta puteti deettes haputaputetikka daroppe lo'iza col'idi ekkiza ciishshay deees haciishshatikka zo'o galalonne hara harati daro lo'o beettosona.

Issi addey sinththan eqqidi daro cilili ekkiza unka unkota malatees. Ha izi malatizaykka mela miththay issi bolla shiiqidi dizayssa hanees.

issi addey puuteta maaran maaran tokkin hamaaran maaran tokketida puutetas giddoara amettishe dees hamettizayssa matan iray bukkides

Ha kaamey hogenne biitta issi mala ooththidi bessees. ha kaameskka sintha baggara nayti woy daro asati issippe shiiqidi eqqida ha eqqida naytaska guye baggara shuchchappe oosettiday eqqides.

issi gadey puteta tokkanas zarettidinne maaran maaran uttides ha zarettida maaran maaran uttida gadeykka puteta tokkanas daroppe lo7iza pessa geetettidi erettes

Heedzdzu nayti uttidinne ooso medho ooththetes ha ooso medho ooththiza naytikka kaame ooththetes ha heedzdzu naytappe issoy qoobey woththides.

Issi addey wora giddon eqqidi be kushe hene hani laallidi eqqides halaalli eqqidayssas guye baggara worati aduqi aduqi eqqidi beettetes.

Nam'u nayitti daro deyyishshat ogge bollar laggidi effishe bettes ha nayttika wora giddo deyishata hemmana giddi ekkidi daro deyishsha effetes ha nam'u nayitkka zokko bollara oykkida.

Wora matan na'mu borati de'etes ha na'mu boratape issoy mata me'yes issoy eqides ha eqido bora kacey kehippe adusa

Oyddu wode meheti beetetees. Ha oydu wode mehetappe heedzay kareththa issinoy bullati ekkees. Ha heezzu kareththatappe issos ayfesoy booththa gididi eretees.

Issi bessan daro gadhathi ekkiza heeran nam7u naythi daro deyishe laaggidi oge bishe deeththes; ha deeshathikka wora giddo gelishe deeththes.

Issi ayiya nam'u miizata wodoron oykadus ha issi ayeyssi kareththa miizamne zo'o ayfe boroqo miizi de'es izippe guye baggarakka jarati harati deettes

Daroppe lo7iza wode meheti be zadalo giddon qachettidi be katha mishe deettes ha wode mehetas medhoykka karetha burra burre geetetti erettes.

issi naay bazzo heeran daro deyshata laaggi heemmana ekkibees ha deyshatikka daroti booththanne karetha walaha geetetti eretettes

issi naay dorsa heemmishe dees ha dorsa heemmiza naay be huphe bolla afala goozidi dorsata heemme heemmees

Issi kushe bolla nam'u phuphulley dees ha nam'u phuphulletappe issoy kutto phuphulle gidishin issoy kafo phuphulle geetettidi erettees.

issi wolqama booray eqqides ha issi wolqama boora matani issi aaway hashe bolla be guppe oykkidi qoope woththidi eqqides

Daro kuttoti issi bessan shiiqi shiiqidi issi keeththa giddon ishaletidi de'osona ha izataska meego immiza miishay bollara duge simmidi kaqetidi dees.

Oyddu hareti maata caanidi wora giddoppe ogara yeetdes ha oyddu haretas ayfesoy bullatti ekkishin siidhe bolla booththi booththi dees.

Heedzdzu asati issi bessan deettes ha heedzdzu asati issi bessan dizoytoppe issi noya aayo nam7atikka nayta geetet deettes ha nam7u naytappe issi noya adde kito udummadus.

nam7u wode miizati deettes nam7u wode miizatappe issino sinthe baggara dizaara daroppe lo7izaaro gidadanne maaxizaaronne birasa mala dhanth wondzada dizaara beettawus

Daro boorati issife hamutetes hadaro booratikka issife hamuttizaytappe heedzdzu booratikka wolqama kacade haize tammatarakka woray dees.

Daro deyshati issi matanninne mitha garsan wodoron qoodhe aaththidi qachida ha mitha garsan qashettido deyshatappe sinthara dizayti booththa booththa gidishin goera dizayti hara medha

issi addey miizata sinthe aath laaggidi kallo kushen oykkidi qoofe woththidi bees ha addeyka meheta laaggi bishe aggidi guye simmi xeellees

Daro medosati demba heran maata miishsh de'tes. Ha daro sok medosatakka hemiza nam'h naytti eqqidi deetes. Izetadikka guye baggara zumaynee woray dees.

Ha misiley issi asi gaxare heeran aqiza keeththabessa ha keeththaykka heedzdzi deettes issoy qorqoro heedzdzaykka maata keeththa geetetti eretetes ha keeththatikka soo medoessata aqosonne asata aqoso.

Daro hareti beettettes. Daro haareta giddofe nam7ayka haaththe uyishe deettes. izata matarakka woray woykqo lo'o lo'o abebati woy puuteti deettes. Nam7u naytikka izetappe guye baggaara eqqidi beettettes.

issi aaway qoofe wothidi surya gixidi kootekka may7di miiza woykko faaranja miiza geetettizayta muzishenne ushshishe beettes izetikka dirsa geddon beettettes

He heedzdzu hareti mitha caanidi beettes ha heedzdzu haretappe guye baggarakka wuray daridi beettes ha heedzdzu hareti ogara asfalti ogera booson.

Issi macaya daro kuttota shiishada izitas kath qolawus ha kuttotikka kath miidinne haaththe uyidi aqiza medoosa geetettes ha macayakka zo7o goosse goozada beettawus.

Heedzdzu addeti demba gaden boora goyishe beettetes ha heedzdzu addetappe nam'ay qoofe woththida issoyde wotherenna ha issoy wothontayssi nam'u booratappe issoy booththa issoy zo'o goyishe dees.

Denba gaden daro soome doossati woykko miizati maata mishe deettes mizeta giddonka nam7u nayti eqqidi beettettes guye baggarakka woray zumay nne hara hara miishati dari beettetes.

Daro asati issi demba heeran daro puuteta olla bookidi puuteta tokiishe de'etees ha daro asatappe sinththa bagaara diza nam'u addeti gaamo qoobe woththidi gaamo dunguza qoodhera yegiida.

issi addey doza tokkidi hadoza puutekka biitta mayzishe woykko ushshishe dees.ha biitta ushshiza dozaykka lo7idi beettees.

Marani marni toketida puteti detes ha puteyikka tukke pute ha puteyi toketida marayikka daroppe aduqi ekidayisane loyi loyi loculocidayissa

Dono giza dan'o unka unkoy daroppe lo'idinne cilidi beetes ha cilidinne lo'izi beetiza dono gidon issi na'ay eqqides ha dono haytheykka bootha pudho pudhes.

Issi besan maldonne gembo giza katha ayfe des ha gembonne maldo giza katha ayfe maran maran utides ha utido katha ayfeka darope lo'es.

Muze giza ayfa ayfe darope lo'idi issi heran des ha muze giza ayfa ayfiyo issi adey hu'en qophe wotiday kushera oykidi des.

issi aaway puute tokkidi puute garsan biitta shiishshides ha aawaykka gammo dunguza qoodhen qachidi qoobe hophe bolla wothidi utti beettes

issi addey uttidi fuute qaraxees hara nam7unne heedzdzu asati mitha kushen oykkidi biitta xeelletes ha iziti xeelliza bessayka daro duqati ekkees

issi addey doozata giddon aadhdhi eqqides , ha addeykka doozata ishalisishe beettes ha doozatikka donotanne uuthata malettes

Issi bessan daro lo7iza badalati maaran maaran toketidettees ha badalati toketidayti cilili cilili ekkiza haytheynne guuthu bootxe ekkiza pudhoy dees.

Issi uray toketida puute oyqqidi xeellees ha toketida puute oyqqi xeelliza uraykka qoodhen dunguza giza may7o xaaxides.

Issi aaway onka onkota tokkidi ha onka7onkota daroppe ishalissidi beettees ha aawaykka huphey ba maydoy booththa laylo gidishin.

issi bessan lo7i lo7idinne cilli beettiza maatati deettes ha matata giddonikka daro heedzdzonne heedzdzafe bolla gidiza asati eqqidi beettetes

daro asati issiso shiiqidi eqqida ha daro asati issiso shiiqi eqqidaytappe sintha baggara heedzdzaynne oydda gidiza addetas futey toketidi uttides

issi kushe bolla daro banga ayfeti deettes ha banga ayfetikka daroppe lo7izaytanne ordi ordi ekkizayta gididi beettettes

Daro asati issi bessan hamuttishe deettes ha daro asatikka booxi eqqiza medhoy dees ha asatikka sinthenne guye giidi hamutetes.

heedzdzu asati issi matan shiiqidi uttidi deettes ha heedzdzu asatappe nam7ay adde issi noya maca ha maciyakka makamakkada issi addezas qolawus

issi bessan issi mala gidida badala ayfa ayfey beettes ha badala ayfa ayfeykka keehippe xeellanas lo7izayssanne cilili ekkidi beettiza ayfa ayfe geetetti erettes

Issi heerani gakida muuzeti qanxetidi utida, ha muuzetika issi bancheni bancheni bana danda'ida lo'iza muuzeta, ha muuzetappe guye bagaraka halako woyko moroniga gizaysi beetesi

Daro putteti dolidi betetes izetika badala badho getetishin izeti loidi wozinappe col'u col'udi oldoqidi dolishe betetes izetuppe garsa bagara kale meliday betes

issi aaway heedzdzu nayta giddon eqqides heedzdzu naytappe issoy adde nam7ay maca izetikka daroppe lo7iza puuteta tukkidi izeta matan utti deettes

Issi kushen banga oyqqida misiley beettes ha misile giddonka bangay keehippe ayfes xeellana lo'iza mali beettes miye baggarakka cirilo maatati beettes.

issi bessan aayeti daridi shiiqidi uutha ha yishenne haayettida ha shuncha wotetha bollappe wothishe beettetes ha wodhdhidayssikka yakasha geetettes

Daro deeshshati issi bessan deettes. Ha deeshshatikka daroti kac'aara aduqqidi aduqqidi beetteetes. Hadeeshata giddonkka issi uray hokkidi issi deeshsha oyqqidi dees.

Nammu' hakimethinne hara hara daro assathi dethees. Ha nammu' hakimethinne daro assathi issi mizzi zadalo gido gelssid narpe caadishshe dethees.

Daro dokitereti issi heranni eqqida .ha eqqida docterappe gidora diza doctereyi gisttera malatizayissa gaththa shurabbe mayides.bollarakka gawonne mayides.

Issi ooso biiro keeththan hedzdzu addeti ooththishe deetees; ha ooso biiro keeththan hedzdzatappe giddora dizayssi guuxi ekkiza koote mayides.

daro meheti issi denba gaden maata mishe deettes ha demba gaden maatamiza she diza mehetappe issi booray sintha baggara eqqidi dees

Issi aakimey dorse caddishin hara qeeri naay izas oykkidi bessees ha cadetiza dorsiyakka daroppe saketidaro nne gilqidaro gidada beettawus.

Medossas sidhdhepe bollara biixxala maalatizayssa aththidi nam'u kushshen gontte aththidi haare woykko soho medosa gettetizayssa oyqqidi bettetes.

Daro asati eqida na'mu nayiti utidi awayi botha kote ma'idi oyichichshin de'esha izatapeka guye bagara kamey eqidi betes issoy izeta gidope hatha oyikides

Issi aaway hare giza so medoosa qoodhen wodoro aaththi oykkidi eqqi des; ha hareekka hayththay keehi adussa; aawozikka qophe woththidi ba koothe mayidi sure gixxidi eqqida.

Issi aaway koope woththidi baqulo koori oykki eqqin haraykka miyera eqqidi iza oychidi xaafees izatappe guye baggara kaameyka eqqides.

Nam'u wora meedosati dettes ha nam'u wora medossatape issinozi ziin'idi issinozi eqqidi dess ha nam'u wora medosati gaamo getteti eretetes.

Issi wora medossay wora giddon eqidi dees. Ha wora medossaykka addape modhidayssa malathees. Ha wora medosass sunthay guddunththa gethethees.

Worra meddossa giididi kafo zereththa ha kafo zereththaykka bollara palena toharra hamutees gidoppe attin qodhdhey adussa to'hoyikka adussakkoshshin iza sunththay assire getettees

Nam'u gaammoti worappe kezishe ississara ka'she deettes ha nam7u gaammoti d'en issisara dechettidi wora giddoppe kezidi daroppe lo'zayti eqqire

Haylasho giza haaththa medoosay kare kezidi duuna dhoqo ooththidi dees ha duuna giddonka ordi ordi ekkiza shuchcha masatizayssikka dees.

maahe giza worame doosay nam7i issi matan beettetes ha nam7u maahetappe issinozi zin7idi issinozi uttidi beettes ha nam7u maahetikka sinthe bagga xeellettes

Issi wora me doosay daroppe aduqi ekkiza kacaynne haythey dizayssa bessees ha wora me doosas zo'o medhoyka dees izas guye baggara mith eqqides.

oyddu wora medosati daroppe medhora lo7izayti deettes ha oyddu medosatappe issi noya qeerino gidishin heedzdzatikka gita a heedzdzataska kacey eqqides

Issi wora medoosay issi bootan shiiqi uttida haaththa uyishe dees ha uyishe diza medoosas duunaynne adussa sinthasuy dees

Issi wora medoosa geetettizayssi eqqidi dees ha wora medoosa sunthayka goopporsu geetettidi erettes iza sinthe baggarakka haaththey dees.

Daro maata giddon heedzdzu medosati eqqida hawera medosatikka goynay guutho qaantha haythey adussa gidi erete.

Maahe giza wora medoossay eqqidi beettees, hamaahe giza wora medoosatappe nam7ay eqqida ha izitas guye baggarakka daro mela maatati deettes.

Wora giddon maahey eqqi beettees,ha maahe medhoyika daroppe lo7iza burabereti ekkiza wora giddon eqqidi beettees, woratika guye baggara dari dari giidi yoshkku giidi deettees.

Goddare gizza wora meddosayi eqqidi bettes ha wora meddosasika hayiththay dalggidi ekkes ha goddaresika guthu goyinay adduqi ekkena.

wora me doosati keehippe lo7iza bollara piradhiza nam7u kaboti de7ettes anam7u kabotikkaka qoodhey adussa izetikka karethinne booththa malatetis duunaykka zo7o gidishin sintha sora galaloy deees

Ha misilen beettizay wora medoosay hayqqidi woy gam7idayssa bessees; izappe guye baggara wolle giza kafoy eqqada beettawus; wollefekka guye baggara daro worati dees.

wora giddon gaammoynne maahey beettees ha woraykka daroppe melidi dees ha worati guye baggara dari maatatinne cilili cekinta boottizayti beettesona

wora medossati daro shuchchatti ekkiza bessan eqqidi beettetes izettikka oydda issoy adussa gididikka guye bagga simmida eqqishin nam'atikka shoykkogashe boru yeletti keezidayta mala malati betetees

Nam7u wora kanati beettetes ha nam7u wora kanatappe issoy eqqidi issoy zin7idi beettetes izeta nam7aska duuna baggay lee7i lee7i ekki osona

issi kare medoosay gudduntha gizayssi eqqides ha guddunthaykka moddhonne pacha haythey dees sinthasora siidhe bolla eqqidi diza malatay beettes

Haassa misiliza giddon issi baggara maahey zin7ides issi baggara dhaadhe giza medoosaykka dees guye baggara mithati issife shiiqidi eqqin ducay beettees.

Godarey maata giddon hamuttishe beettes ha godareykka zokko baggay daro ihinketi do'osona ha izi hamuttizaykka galalo maata giddoti guuthu meli ekkizayssa malatettes.